Anyinam ahoɔden adwumayɛfoɔ bi a wɔreyɛ adwuma wɔ ɛdan soro. Ɛbi te fam, ɛbi nso koto hɔ, abi gyina hɔ. Ɛbi hyɛ kyɛ, ɛbi nso nhyɛ kyɛ. Hammar da hɔ. Adan sisi hɔ.

Mmranteɛ mmienu bi a wɔyɛ adwuma. Wɔn nyinaa ɛhyɛ kyɛ. Wɔn ataadeɛ a ɛhyɛ wɔn no ɛyɛ pɛ. Baako butuw hɔ, baako nso gyina hɔ. Abɛɛfo mfidie ahodoɔ pii bi wɔ adwuma mu hɔ.

Cars mmienu anya akwanhyia. Car baako ɛyɛ kɔkɔɔ, ɛna baako yɛ fitaa. Polisini bi gyina nkyɛn. Ɛna amanfoɔ bi retwam.

Ɔbaa bi te akonnwa so wɔ hɔ. Ɔbaa ne hyɛ ataade tuntum. Laptop si table no so. Jar si table no so.

Mmɔfra mmiensa ne abranteɛ bi a wɔwɔ suadan mu. Mmɔfra no mu mmienu yɛ mmaa. Ɛna baako nso yɛ barima. Kaapo si table no so.

Mmaa baanan bi a wɔato wɔn nsa adidi awie. Baako hyɛ blue, ɛnaa mmienu nso hyɛ ntoma frafraeɛ, na baako a ɔhyɛ ntoma frafraeɛ no bɔ duku frafraeɛ, ɛnna mmienu nso resere.

Dan fɛɛfɛ bi a wɔde nkonnwa asiesie mu. Nkonnwa no bi afasuo yɛ fufuo, ɛbu nso yɛ tuntum. Abɔfra mono wɔ dan no mu, ɛna TV nso wɔ dan no mu.

Akwadaa bi rebɔ donno. Akwadaa no hyɛ ataade fitaa. Obi gyina n’akyi a ɔhyɛ Abibifoɔ ntoma. Akwadaa bi kuta ball ɛna obi hyɛ ataade tuntum. Obi nso hyɛ ataade kɔkɔɔ.

Lɔri baako ɛnya akwanhyia ɛwɔ kwan so. Mmarima enum egyina hɔ nom. Baako ɛte motor so ɛna mmienu egyina hɔ ɛna baako ɛnso ɛkoto hɔ.

Cars mmienu anya akwanhyia. Kaa baako yɛ tuntum, ɛnna baako yɛ fitaa. Mmarima bi gyina cars no so. Apolisifoɔ nnum nso gyina nkyɛn.

Mmranteɛ bi aa ɔmooyɛ adwuma. Kyɛnse dan, mbrɔfo mmienu, bibifoɔ nkɔlaa bɛyɛ nson aa ɔmookyia mbrɔfo no. Baako hyɛ kɔkɔɔ, ɔmo abobɔ ɔmo ti.

Nsuomhyɛn bi a ɛnam nsuo so, na nnipa bebree wɔ nsuomhyɛn no mu. Wɔn mu bu hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, bo nso atadeɛ no afasuo no yɛ ahabammono.

Ↄbaa ne ɔbarima resa. Wɔhyɛ kente. Ↄbaa no hyɛ kɔnmuadeɛ. Mmaa mmienu bi gyina nkyɛn, mmaa mmienu bi nso te hɔ.

Mmaa ne mmarima bi a wɔfurafura birisie ne kɔbene na mmranteɛ bi nso te hɔ rebɔ twenee. Ebi nso resa. Na mmaa no nso abɔ duku tuntum. Ebi nso ntoma a efura wɔn yɛ kɔkɔɔ.

Mmɔfra ne mpanimfoɔ bi wɔatwa ahyia na wɔn nyinaa de wɔn nsa agu wɔn bo, na wɔakatakata wɔn ani, wɔn mu baako deɛ wabue n’ani, dua bi nso si wɔ mfimfin, na dan bi nso si wɔn akyi.

Mmarantie ne mbaawa be a ɔmmu di asa, mmirantieɛ ɛnan ɛhyɛ ataade tuntum, m'babaawa no so abubɔ duku. Mmirantieɛ ni bi ɛbɔ twenee.

Nnipa bebiree a wɔatwa ahyia wɔ beaeɛ baako. Wɔn mu bi rebɛtɔ adeɛ, wɔn mu bi nso tɔn adeɛ, wɔn mu bi rebɛfa hyɛn atu kwan. Car bebiree wɔ hɔ. Ebi yɛ kɔkɔɔ ebi nso yɛ fufuo. Ebi tete kyinniiɛ ase. ℇna adan a ɛsesa so bebiree nso wɔ hɔ.

Akwantufoɔ bi a wɔtete pɔnkɔ so na ebi mo kura kraman ɛnam fam. Ebi nso ɛte efurupɔnkɔ so. Ɛna ebi ataade a ɛhyɛ wɔn no ɛyɛ fufuo. Pɔnkɔ no bi so yɛ fufuo. Ɛna wɔde ntoma akata kata wɔn hwene. Ebi abɔ duku kɔkɔɔ.

Bibifoɔ mmɔfra mmienu, baako hyɛ sogya ataadeɛ no te hɔ. Baako so gyina hɔ, ɔhyɛ sogyafoɔ kyɛ, ɔhyɛ nika kɔkɔɔ ɛna ɔmmu mmienu nyinaa kuta ɛtuo. Ɔmmu san gyina apata asi.

Mmaa mmeɛnsa a baako kura ball. Wɔahyehɛ adeɛ a wɔde kata wɔn hwene. Wɔn atadeɛ afasuo no, mmienu hyɛ fufuo, ɛna baako nso hyɛ ahabammono.

Aha yɛ ayaresabea a yɛde wɔn a w'anya akwanhyia a w'apirapira ɛreba abɛsa wɔn yareɛ. Wɔn a wɔde wɔn reba no, wɔn nyinaa ataadeɛ ɛyɛ fitaa. Wɔn de adeɛ akyekyere wɔn ano ɛna nnipa bebree nso atwa ahyia ɛwɔ wɔn akyi.

Adeesua foɔ bi a ɔmo wɔ ɛdan mu a kɔmpiuta ɛsisi ɔmo anim. Aberanteɛ baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, ɔbaa nso gyina ne nkyɛn. Aberanteɛ baako hyɛ ataadeɛ tuntum.

Mmeranteɛ nnan bi a wɔresi dan. Mmienu hyɛ kyɛ, mmienu nhyɛ kyɛ. Baako atadeɛ a ɛhyɛ no, ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Baako kura dadeɛ mu. Mmienu nso de wɔn nan asi nnadeɛ bi so.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bi a wɔwɔ mpoano, bi nso ɛredware wɔ po ne mu, bi nhyɛ ataade, bi te fam, bi nso hyɛ ataade fufuo, bi nso hyɛ ataade kɔkɔɔ, bi hyɛ tuntum.

Abɛɛfo mfidie ahodoɔ bebree na atwa ahyia wɔ ha, afidie yi yɛ mfidie a yɛde tu anwea. Na cars bi nso sisi akyire hɔ, fasuo ne mu bi yɛ akokɔsradeɛ, bi nso yɛ kɔkɔɔ.

Beaeɛ a wɔtɔn adeɛ. Nneɛma no a wɔtɔn no bi wɔ basket mu, ebi nso da fam na ebi nso sisi table so. Adeɛ no a wɔtɔn no ebi afasuo yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ akokɔ sradeɛ. Ebi nso afasuo yɛ ahaban mono.

Mmoadoma bebree bi a wɔatwa ahyia na wɔredidi. Mmoa ne bi yɛ torɔmo, binom nso yɛ zebra, kaa bi nso nam wɔn akyi na nnuannua bi nso sisi hɔ.

Mmerateɛ ne mmabaawa bi a wɔredi asa, mmeranteɛ no nhyɛ ataade soro, wɔde aweneɛ atoto wɔn kɔn mu. Mmeranteɛ ne mu bi ne mmaa no asosɔ wɔn nsa.

Maame bi a ɔreyɛ aduane na nkyɛnse bebree atwa ne ho ahyia, ɔbɔ duku, nsuo nso si ne nkyɛn, na banku ta da so, nkwantere nso da adeɛ mu si hɔ.

Mmeraneɛ mmiɛnsa bi wɔatwa ahyia na didipono si wɔn anim, aduane si didipono ne so, nsuo nso ka ho, na wɔn nyinaa ɛredidi. Aberanteɛ baako nso te nkyɛn.

Mmaa bi a wɔredi asa, na twene sisi wɔn anim a wɔkura abaa a wɔde bɔ twene no. ebi nso tete wɔn akyi a wɔn deɛ, twene nko ara na ɔrebɔ.

Mmeranteɛ bi a wɔatwa ahyia wɔ lɔre bi anim, na abɔfra baako a ɔka wɔn ho no, ɔbaa baako nso ka wɔn ho. Wɔn atadeɛ a ɛhyɛ wɔn no, ebi yɛ fufuo, ebi nso yɛ tuntum. Wɔn mu bi de adeɛ akyekyere wɔn hwene.

Lɔɔre akwanhyia bi asi ama mmerante ne mmabaawa abɔ kyɛnku ɛrebɛhwɛ bi, dumgyafo nso aba hɔ, na bi nso te moto so ɛretwa mu. Nwura nso wowɔ kwan no agya.

Mmɔfra nnum bi a wɔredi agorɔ na mpanimfoɔ bi nso ka wɔn ho. Mmɔfra no mu bi hyɛ ataade fufuo, ebi nso hyɛ kɔkɔɔ. ebi koto hɔ. mpanimfoɔ no mu binso hyɛ kɔkɔɔ ebi hyɛ tuntum, ebi nso hyɛ fufuo na wɔde adeɛ akata wɔn hwene. Baaoko nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Mmeranteɛ mmeɛnsa ɛne ababaawa baako bi a wɔn nyinaa ɛte hɔ na aduane esisi wɔn anim. Aberanteɛ baako ɛbɔ baage, abaayewa no nso baako ekura ne fon, ɛna wabɔ ne ti. Aberanteɛ baako nso ɛɛnom nsa.

Abusuakuw bi a wɔregye wɔn ahome wɔ baabi. Ebi yɛ Aborɔfo na ebi nso yɛ Abibifo. Ɛpono bi si a wɔdde ntoma kɔkɔɔ asɛn so. Aduane sisi so.

Mmaa mmiɛnsa bi a wokura kura nnuane. Mmarima mmienu bi nso ekura aduane ka wɔn ho. Barima baako deɛ ogyina hɔ. Ɛna dreenk esisi teebol so. Kaa bi nso si wɔn akyi. Nnua nnua bi nso etwa hɔ ahyia.

Nnipa bebree ɛna ahyia wɔ hyiadan mu. Mmaa ne mmarima ɛna mmofra. Ebi ataade a ɛhyɛ wɔn no yɛ fufuo ɛwom. Ebi, tuntum ne fufuo ɛde afira.

Aberanteɛ ne ababaawa bi a wɔwɔ adwuma mu. Aberanteɛ no hyɛ ahwehwɛniwa. Ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, na ɔte akonnwa mu. Ababaawa no nso gyina ne nkyɛn. Mfidie ahosoɔ pii wɔ wɔn adwumamu hɔ. Wires .

Akuafoɔ ahyiam wɔ ha. Bi hyɛ kyɛ. Bi nso nhyɛ kyɛ. Bi atadeɛ afasuo yɛ fufuo, bi nso atadeɛ afasuo yɛ kɔkɔɔ, ɛna bi nso deɛ yɛ akokɔsradeɛ.

Mmɔfra mmeɛnsa ne maame bi a wɔgyina kwan no mfimfini. Mmɔfra no nyinaa hyɛ mpaboa. Wɔn nyinaa abɔ wɔn ti. Wɔn nyinaa atadeɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ adekorɔ. Car bi nso nenam hɔ.

Nnipa ɛnan bi ɛte moto so, mmienu yɛ mmɔfra, baako yɛ ɔbaa panin na abɔfra baako ɛte deɛ ɔɔtwi moto no anim, n'ataadeɛ no afasuo ɛyɛ kɔkɔɔ, kaa bi nso esi wɔn nkyɛn n'afasuo ɛyɛ kɔkɔɔ.

Mmeranteɛ mmienu bi a wɔwɔ kentenwono adwuma mu renwene kente. Wɔn nyinaa atade a ɛhyɛ wɔn no yɛ fitaa. Wɔnhyɛ mpaboa. Wɔanwomo kente no bi awie dada na wɔde asensɛn hɔ. Ahoma no a wɔde yɛ kente no ahosuo no bi yɛ akokɔ sradeɛ, ebi yɛ ahaban mono, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi nso yɛ fufuo.

Abibifoɔ ne aborɔfoɔ wɔabɔ kyɛnku, abibifoɔ ne mu bi ataadeɛ a ɛhyehyɛ wɔn no kɔkɔɔ wɔm, akokɔsradeɛ wɔm, ahabanmono wɔm. abibifoɔ ne bi ɛresa, wɔkura kyɛ, baako asɔ baako nsa. Aborɔfo ne bi nso kotoo hɔ.

Temamufoɔ ne wɔn mampanin atwa ahyia redi nkitaho. Temamufoɔ no bi hyehyɛ kyɛ, ɛbi nsoi nhyɛ kyɛ. Wɔn kyɛ no a ahyehyɛ wɔn no mu bi afasuo yɛ kɔkɔɔ, ɛbi nso yɛ fufuo.

Mmaa mmiɛnsa ne mmeranteɛ mmienu bi a wɔwɔ dan mu, mmeranteɛ ne mmienu te hɔ, mmaa ne mmienu nso gyina hɔ na baako koto hɔ na okita twerɛpono. Aborɔbɛ ne kwadu nso si table so wɔ dan ne mu.

Mmeranteɛ du ni a wɔte nwura mu, na baako gyina hɔ, baage sɛn ne kɔn mu na atuo nso sɛn ne kɔn mu. Nkraman nso dɛyɛ du ka wɔn ho. Baako ataade a ɛhyɛ no yɛ kɔkɔɔ, sekan nso da wɔn nkyɛn.

Abibifoɔ mmaa ne mmarima bi a wɔyare a wɔagye wɔn ato ayaresabea. Ɛbi da mpa so, na ɛbi nso te mpa so. Wɔde nsuo asi binom so, ɛna wɔn adɔfoɔ bi nso afiri fie aba sɛ wɔrebɛhwɛ wɔ.

Kwantratafoɔ nnan bi a wɔwɔ wɔn adwuma mu reyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Baako kyɛ a ɛhyɛ no no afasuo yɛ kɔkɔɔ. Baako nso kyɛ a ɛhyɛ no no, n'afasuo yɛ akokɔsradeɛ ɛna car bi nso si wɔn akyi.

Adetɔnfoɔ ne bɛtɔadeɛfoɔ bi a wɔwɔ dwam. Adetɔnfoɔ no tɔn nneɛma bi te sɛ, kyɛ, baage, ɛnna bɛtɔadeɛfoɔ no bi nso yɛ tuntum, bi yɛ kɔkɔɔ. Ebi hyɛ kyɛ, ebi nso nhyɛ kyɛ.

Ketekete mmensa a egyina keteke gyinabea a nnipa tete mu. Mmɔfra mmienu nso egyina nkyɛn, obi nso gyina hɔ nom a ootwa ɛkwan ne mu, keteke kanea no asɔ ahaban mono.

Nkwadaa nson egyina abɔnten. Mmaa num, mmarima mmiɛnsa. Wɔgyina trɔɔg bi ase. Wɔhyɛ mmibifoɔ ntoma.

Abibifoɔ mmaa ne mmeranteɛ ne mmɔfra a wɔte wɔn fie anim. Mmɔfra no bi hyɛ wɔn sukuu ntadeɛ, ɛnna nkɛntɛn a nnɔbaeɛ gum sisi wɔn anim.

Abibifoɔ ne aborɔfo mmeranteɛ ne mmabaawa bi a wɔatu kwan sɛ wɔrekɔhwɛ wɔn ani so adeɛ. Aborɔfo no mu bi hyɛ atadeɛ tuntum. Abibifoɔ no bi nso hyɛ fufuo, na ɛdan kɛseɛ bi si hɔnom a n'afasuo no yɛ fufuo.

Mmarima mmeɛnsa, baako hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ. Ɔkura abaa. Mmienu wɔaka no nso kura abaa, ɛna wɔdi nnantwie akyi. Nkraman mmeɛnsa nso di wɔn akyi, ɛna nwura bi nso akwa wɔn ho ahyia.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ hya dan mu. Wɔn nyinaa ani agye, na baako te abɛɛfo afidie si, na ɔhyɛ atade fufuo. Ɛna ɔbaa baako nso hyɛ atade fufuo gyina ne nkyɛn. Ɔsane nso kura nhwiren. Wɔn a wɔgyina hɔ no pii atadeɛ no afasuo yɛ tuntum.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bi a wɔretu agudie, mmeranteɛ ne bi hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, bi nso hyɛ akokɔsradeɛ, bi hyɛ kyɛ. Ɔbaa bi koto nsuo no a ɛne nnɛteɛ adi afora ne mu. Na apats bi nso sisi wɔn akyi.

Sutadeɛ bi a ɛda nnwuram a mmoadoma atwa hoo ahya. Mmoadoma ne bi te sɛɛ trɔmoo, kɔntentene, ɛsono na nnomaa. Ɛbii nom nsuo no. Nnuanua bi nso ɛsisi hɔ na kaa bi nso ɛɛtwa mu.

Gyata mma mmeɛnsa a wɔakyere aboa kɛseɛ a wɔfrɛ no sɛ torɔmo. Baako gyina torɔmu no afu so. Baako nso da ne nkyɛn. Baako da ne ti so na mogya firi torɔmo no anum reba. Nwura atwa wɔn ho ahyia.

Nnipa mmeɛnsa bi a wɔn ataade na ɛhyɛ wɔn no ɛyɛ fufuo, wɔde akata wɔn ho nyinaa na wɔreyi ɛwoɔ. Baako ataade a ɛhyɛ no, akokɔ sradeɛ ɛwɔ mu.

Mmaa mmiɛnsa a wɔn ataadeɛ ɛhyɛ wɔn no yɛ fitaa, wɔde mayaafi agu wɔn ti, dan fɛɛfɛ bi nso si wɔn akyi, na mmeranteɛ ne mmabaawa bi nso nam wɔn nkyɛn bi.

Asuafoɔ ne wɔn kyerɛkyerɛni a ahyia wɔ suadan no mu. Asuafoɔ no yɛ nsia. Wɔn kyerɛkyerɛni no ka wɔn ho nson. Wɔn nyinaa atadeɛ afasuo yɛ fufuo. Asuafoɔ no mu bi kura twerɛpono ne twerɛdua.

Asono akɛseɛ mmienu bi redidi. Nnua nnua bi nso sisi hɔ. Mmorɔfo bi nso te car mu retwɛn asono no betwa mu ansa wɔakɔ. Wɔn a wɔte car no mu no, ebi hyɛ ahwehwɛniwa, ebi hyɛ kyɛ, ebi nso nhyɛ kyɛ.

Nipa bebree wɔ dan mu. Aborɔfo ne Abibifoɔ. Wɔte nkonnwa so. Laptops si table no so. Ɔbaa baako gyina anim a ɔhyɛ atadeɛ tuntum.

Kwan adwumayɛfoɔ bi a wɔreyɛ kwan. Ɛbi hyɛ kyɛ, ɛbi koto hɔ, ɛbi kura sofi. Ɔbaa bi nso so pan a ɔretwam. Nwira bi nso wɔ kwan no agya hɔ.

Mmeranteɛ nnan ne ɔbaa baako a wɔgyina hɔ, mmeranteɛ ne mu mmiɛnsa yɛ ahobammɔ adwumayɛfoɔ, na kaa mmiɛnsa nso sisi wɔn nkyɛn. Abammɔ adwumayɛfoɔ ne mu baako kita twerɔpono, baako nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Adɔkotafoɔ nsia. Ɛmu nnum yɛ aborɔfo, na baako yɛ bibini. Wɔn nyinaa hyɛ ntadeɛ a n'afasuo no yɛ ahaban mono, na de adeɛ atoto wɔn hwene.

Mmaa ɛnan ne abranteɛ bi a wɔtete hɔ. Na abranteɛ baako nso gyina hɔ. Twerɛpono ɛdeda teebol no so. Abranteɛ no mu baako ɛhyɛ kɔkɔɔ ɛna baako nso ɛhyɛ fufuo. Ɔbaa no mu baako nso ɛhyɛ kɔkɔɔ na baako ɛhyɛ fufuo. Ebi nso ɛhyehyɛ kyɛ.

Mmɔfra mmiɛnsa, wɔn mu baako yɛ ɔbaa na mmienu yɛ mmarima, twerɛpono da wɔn anim na wɔasɔ kanea wɔ wɔn mfini, wɔn akyi hɔ nyinaa ayɛ sum.

Mmeranteɛ bebree atwa ahyia wɔ hyiadan mu. Wɔn nyinaa ayi tikorɔ. Wɔn atadeɛ afasuo yɛ pɛ. Wɔn nyinaa tete fam, ɛnna wɔresom wɔn honin.

Nnipa ɛnson ɛwɔ wiemhyɛn gyinabea. Mmienu ɛyɛ ahobanbɔfoɔ na wakyere baako a wɔɔhwehwɛ ne ho. Ɛwiehyɛn kɛseɛ bi nso si wɔn akyi. Nnipa ne mu baako ɛhyɛ kyɛ ɛna baako nso ɛde kanea abɔ ne ti.